Abantwana abancane bande ukudedesa loba ukukhala kakhulu nxa kuyikuthi abezwa kahle, umama uyamthobathoba umntwana isiphongo ukuze aphangise ukusila.

Izihlahla zilamaluba atshiyeneyo. Amanye amaluba ayitshefu amanye wona mahle. Eskhathini esinengi lawo akhipha izthelo ezibomvu ajayele ukungadliwa.

Owesifazana ohambise umntwana ukuyahlatshwa ijekiseni, umama uvule inkalakatha zamazinyo anjenge gwadla ngoba uyethuka ukuthi umntwana wakhe bayamhlaba ijekiseni.

Umongikazi olomzimba okhuluphele ugqoke ibhatshi elimhlophe nke. Ubambe ingalo yomfana. Ezandleni wagqoka amagilavisi ayiwo amvikela emkhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bathontiselwe imithi enjengabo ending ndingindi ukuze ukuze nxa esefike esigabeni ukuze ahlaselwe ngumuthi yena kasezo umhlasele ngoba uyabe evikilekile

Amanzi ayimpilo ngaso sonke isikhathi kuqakathekile ukuthi abantu behlale belamanzi ngoba kwenza ukuthi abantu bevikele ingcekeza ikakhulu nxa behlala bebanengi

Udiwo lufuze imbiza. Abantwana abanengi basuke bethathe ukukhuthala nxa bebona onina behlala bemi ngezinyawo. Kuqakathekile ukuthi umuntu engabi livila empilweni.

Umntwana ongumfana uhamba emfuleni ukuya kukha amanzi. Uthwele isigujana esilingana laye oyenelisa ukuthi uzasiphakamisa ahambe ayefika laso ekhaya engadinwanga.

Impilo ingamanzi, amanzi lawo yimpilo. Kuqakathekile ukuthi abantu lapha abahlala khona bethole amanzi ngoba amanzi abangela ukuthi kungabi lemikhuhlane njalo ingcekeza ingabi khona endaweni.

Imibheda yezibhedlela yejayele ukuba lula ukuthi kuyakwaniseka ukubana umuntu asidonse silale asidonse sivuke ikakhulu ebantwini abayabe bebulawa ngamazinyo

Abantwana abanengi bajayele ukuvakatshelwa ngabezempilakahle ezikolweni zabo loba nxa besemasontweni. Bayabe bebakhuthaza ukuthi kumele baphile njani ukuze bengahlaselwa yimkhuhlane besasebancinyane.

Amanzi aligugu empilweni ngoba nxa engekho abantu abenelisi ukuthi baphile. Yiwo ayenza abantu bahlale behlanzekile ngoba sigeza ngawo sinathe ngawo. Konke lokhu sikwenza ngoba siyabe sithole amanzi eduzane.

Umntwana omncinyane oyinkazana ome eceleni komduli omude kulaye ngaphambi kwakhe kulesigubhu esichitheka amanzi ufuna ukugeza izandla. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale elezandla ezihlanzekileyo.

Abesifazana bahlezi esithulweni lemagabheni. Owesilisa yena uhlezi esigodweni esilungiswe saba libhenji. Balele ukuthi lowo owesilisa ukhuluma ngani.

Abantu abanengi bayathanda ukuhamba emkhankasweni lokhu kubenza behlale babelolwazi ngezempilakahle ikakhulu abayabe belezihlobo ezilohlupho lwe ngqondo kwenza befunde okunengi.

Abantu abahlala emadolobheni bayathanda ukufunda ngaso sonke isikhathi, bayahamba bebanengi befuna ukuya kuzwa ukuthi lowo obuyileyo ubaphatheleni. Ikakhulu nxa kungumkhuhlane wengqondo.

Inengi labomama lejwayele ukuhlukunyezwa yisilisa. Lokhu sekwenza ukuthi uzulu wonke engathokozeli abantu besilisa nxa bebabona ngoba begcwele udlame esikhathini esinengi

Omama ababili bathwele abantwana babo abahle .Bagqoke izingwane zewulu abantwana okutshengisela ukuthi bazivikela ukubana bengangenwa ngumqando.

Abezempilakahle kuyisifiso sabo njalo kulithemba labo ukuthi abantu kumele behlale behlelekile ngaso sonke isikhathi. Lokhu kwenza bakhuthale ekukhuthazeni abantu ngemikhankaso abayabe beyiyenza.

Owesifazana olabantwana bakhe ababili, bamnyama khaca, okuncane kulenwele ezinkulu. Bakhanya bejabulile ngoba bepheka ilambazi abafuna ukulidla bodwa bekholise.

Owesilisa ubambe ikhanda ngoba kukhanya edidekile engasakwazi ukuthi impilo yakhe kumele ayiphile njani. Kunzima ukuba yindoda nxa uyabe uvele ungela maqhinga okuthola imali loba umsebenzi.

Isalukazi sihlezi phakathi kwabazukuku baso, sikhangele ukuthi abazukulu baphila njani njalo akulalutho oluhluphayo na? Abanengi bangikhona bagelile amakhanda.

Imitshina yezibhedlela ,yehlukene leminye imitshina esebenza endaweni ezinjengama bhekha loba ngaphi. Leyo mitshina isebenza izinto ezinjengokukhangela izigulane Inhliziyo kanye lokunye nje .

Ezibhedlela kunengi okufakwayo, kulamakhetheni kanye lamanethi, lokhu kuyafakwa kuvikelwa ogulayo ukuze angalunywa yiminyane lezinye izinto.

Abesifazana ababili bahlezi bayaxoxa omunye wabo ukhanya edidekile kakhulu .Lokhu kubangelwa yikuthi isilisa siyathanda ukufeba njalo siyabe sihlupha abantu besifazana .

Amabhakani amanengi andise ukufakwa ezitolo, loba lapho okuduze khona lesibhedlela. Abezempilakahle bayabe sebehle babhala umlayezo wabo ebhakaneni ukuze othutshayo abone.

Owesilisa ugqoke iyembe eyisibhakabhaka ulendevu ezimhlophe nke lenwele ezimhlophe umfana oseceleni kwakhe ugqoke isikipa esimhlophe nke.

Owesifazana umnyama tshu ebusweni kubangelwa yikubana uhlala ehamba elangeni njalo yena mdabuko ulesikhumba esimnyama bajwayele ukuzala abantwana futhi labo abamnyama.

Imibheda eminengi yezibhedlela ihlala ifakwe amavili. Lokhu kwenzelwa ukuthi nxa ogulayo eyabe engasakwanisi ukuthi asukume ahambe ngenyawo zakhe bayamuhudula ngalowo mubheda.

Imitshina eminengi ezibhedlela yenziwa phetsheya, iyabe ilungiswa ngabelungu abayibo oqwephetshe bokwenza izintolezo. Ngapha ebantwini abamnyama sisuka sithathe nxa iyabe isithunyeziwe ivela kwamanye amazwe.

Umfana ophakathi laphakathi osakhulayo umile ufuqa unina ohleziyo esitulweni kodwa esilamavili. Lokhu kwenza ukuthi amphelekezele lo ogulayo la afuna ukuya khona.

Abezempilakahle bajayele ukuba lendawo loba isikhala salapho abafaka khona amaphilisi lezinye izinto zonke okuyabe befuze bazingcine lokhu kutholakala ezibhedlela ezinkulu.

Abasebenza ezibhendlela ezinkulu esikhathini esinengi bajayele ukusebenza bethwele imitshina yokubhala ngayo phansi abayibiza ngesilungu bethi ngamalaptop lokhu kwenza umsebenzi wabo ubelula.

Iminyango eminengi eyezibhendlela yejayele ukubamikhulu iyabe ifakwe yaqina ngoba basebenzisa isigodo esiqinileyo loba amaplanka ayabe ewome kere.

Imiduli eminengi etholakala esibhedlela iyabe ibhalwe izinto ezehlukeneyo Lokho kwenza abagulayo benanzelele ukuthi kumele bephile njani njalo amaphilisi okwakufanele bawanathe mele bewathathe ngasiphi isikhathi

Imitshina eminengi Ilungiswa phetsheya .Yejayele ukulungiswa ngabelungu bayayikhanda beyithengise .Ithengwa ngentengo ephezulu kakhulu. Ngoba iskhathi esinengi iyabe iqinile leyo mtshina .

Ezibhedlela ezinengi abantu bahlala belamabote njalo ubuso babo buyabe budanile kakhulu ngoba besizwa ubuhlungu ngaso sonke isikhathi bayathatha amapilisi benathe kodwa basala benjalo besizwa ubuhlungu

Izibhedlela loba amakilinika ikakhulu awemadolobheni ahlala ehlanzekile ngoba bayabebefuna ukuthi abantu bengaguli nxa bevakatshela abezempilakahle amafasitela abo ahlala engelathuli

Abezempilakahle kunengi abakudundayo nxa besezikolweni zabo zokwelapha abantu. Bayafunda ukulapha abantu abaqamukileyo, bayafundela ukulapha abantu abayabe bedle itshefu, kunengi abakutholayo ezifundweni zabo.

Omongikazi abaqeda kufundela ezempilakahle sebephiwe izethifikhethi, ezibonisa ukuthi sebepasile ezifundweni zabo okuyabe sekusele yikuyadinga umsebenzi.

Omongikazi abane bagqoke izigqoko zomsebenzi amabhatshi abo amhlophe nke okutshengisela ukuthi sebelungele ukuyalapha abantu ezibhedlela.

Omama abanengi bagqoke ama musk ngoba bayafundiswa ngokuthi mele bezphathe njani. Bafundela ukuba ngodokotela loba ukuba ngomongikazi . Lokhu kuqakathekile ngoba kuthuthukisa isizwe sakithi.

ezikolweni bajayele ukufaka amabhakane ayabe elomlayezo ehlukeneyo lawa mabhakane ancedisa abantwana ukuthi baphangise ukuzwisisa nxa kuyabe kubhaliwe kuba lula ukuthi umntwana akubambe masinya

Abezempilakahle kulezinsuku bayathanda ukufundisa abantu , ngezinto ezehlukahlukeneyo ezinjenge mikhuhlane kanye konke lamagcikwane ahlasela abantu besasebancane

Omongikazi ababili owesilisa lowesifazana bayancedisana ukuhlola isigulane esigulayo. Isigulane sikhanya laso sisebenza esibhedlela ngoba sigqoke impahla zabasebenzi balapha.

Owesifazana ongumongikazi ngoba ukhangele ngezempilakahle oyabe efundisa abantu uhlala ehlanzekile ngaso sonke isikhathi ngoba nxa ungumongikazi ingcekeza akufuzanga ube layo.

Ezibhedlela ezinengi loba emikhankasweni kwejayele ukufaka ibhakane loba umfanekiso oyabe ulomuntu njalo uyabe ulomlayezo ukuthi umkhankaso umayelana lani.

Abezempilakahle bayakuthanda ukuthi benze amaphetshana abayabe bebhalile befuna ukulayezela abantu ngalawo maphepha. Isikhathi esinengi ayabe elombala oyisibhakabhaka.

Ezibhedlela ezinkulu kwejayeleke ukuba lamafasitela amakhulu. Amabhilida angkhona ayabe eyakhe abamakhulu bayathanda ukusebenzisa ipenda eluhlaza ngoba imele izihlahla.

Ezibhedlela ezinengi loba ezikolweni ezifundela ezempilakahle, kujwayele ukufundwa kakhulu ngamaluba ngoba abantu baphila ngamaluba kungela maluba ngeke size sithole umoya wokuphefumula.

ezibhedlela bafaka imibheda eminengi ehlukehlukeneyo leyo mibheda kumele ibe lamavili ukuze ikwanise ukuthi bayifuqe nxa umuntu esegula isifo esithile loba sekumele bemgijimisele kweyinye indawo

Isalukazi sihlezi sikhotheme. Bayasikhangela amehlo ukuthi asalungile na. Ezikhathini ezinengi bajayele ukuthi bangaguga omama bephalwe amehlo.

Omongikazi abathathu bagqoke izigqoko zabo zokuba ngomongikazi loba ukuba ngudokotela. Ezandleni bafake amalenjana alombala oluhlaza tshoko, atshengisela ukuthi bafuna ukwenzani baphinde bathwala lokokucitsha umlilo.

Ezibhedlela ezinengi kujayele ukuyakhwa ngezitina ezibomvu eziyabe zitshisiwe. Lezo zitina ziqinile. Omama baphuma bethwele abantwana babo ngamunye ngamunye.

Ibhakani lesibhedlela libhalwe izinto ezinengi lijayele ukuba lemlayezo ukubana ogulayo kufuze aqonde ngaphi loba ukubhala indawo yokubana isibhedlela sitholakala ngaphi kwendawo.

Imibheda yeZibhedlela yakulezinsuku isihlala isigcwele okokuthi nxa umuntu angafika esibhedlela sengakhona ukulaliswa phansi, ngoba imibheda ingasekho ngenxa yemkhuhlane enjengabo tshukela esimemetheke umhlaba wonke.

Abezempilakahle abathanda ukuvakatshela abantu esgabeni, bayahamba bebakhangela igazi bebahlola konke lamatshukela. Lokhu kwenza umphakathi ubelethemba lokuthi impilo yalezinsuku ayisafani leyakudala.

Imithi eminengi itholakala ezibhedlela iyabe ivele phetsheya lokho kuyenza ukuthi abagulayo behambe beyehlatshwa loba beyethontiselwa lokho abayabe befuze bakwenze.

umongikazi uhlezi ekamelweni lakhe loba ewofisini yakhe alaphela khona abantu uyabhala into okumele azibhale ukuze ahambise phambili

Ezibhedlela ezinkulu kujayeleke ukuba lendawo yokuhlala abantu lapho okumele bahlale khona. Bayahla belinde oyabe ehambe ukuyathatha isigulane loba oyabe elande ukuzothatha amaphilisi.

Abantu abasebenza ezibhedlela balesikhathi sokuthathwa ukuthi bayefundiswa loba bayengezelela ùlwazi abalalo. Nxa besenza lokho bajayele ukuhanjiswa emahotela lapho abazafunda khona inhliziyo zabo zithokoile.

Ezibhedlela ezinengi sebejayele ukufaka amabhakani ahlukeneyo atshengisa ukuthi abantu nxa behamba kumele bafikele ngaphi. Lawo mabhakane ayabe elemfundiso loba ulwazi olutshengisa ukuthi kwenziwa ngani.

Eminyakeni edlulileyo kuke kwamemetheka umkhuhlane owawubulala abantu. Lowumkhuhlane wawuhamba ngomoya, kwasekufanele abantu behlale bezivalile amakhala ngama maskhi.

Ezibhedlela eziningi kuhlala kufakwe ama bhakani phandle. Lawo mabhakane ayenzelwa ukuthi othutshayo ongakwaziyo ukuthi kwenziwangani abale athole ulwazi lokuthi uyabe ezangena phakathi enziweni.

Owesifazana ogqoke ingwane elombala ofanana lesiwiji ukhangela eceleni ngoba efuna ukubona ukuthi abantu benzani esibhedlela njengoba kungela magesi.

Ezibhedlela ezinengi odokotela bajwayele ukugqoka izigqoko ezimhlophe nke. Lawo mabhatshi bahlala bewahlanza ngemithi etshiyeneyo, ukuze nxa beselapha abantu bebe behlanzekile.

Ogulayo ulele embhedeni wakhe ulezingubo ezimhlophe nke lezozingubo ziwatshwa esibhendlela besebenzisa amanzi abilayo ukuze izibungu zonke ziphume eziyabe ziselejini lelo loba phakathi kwengubo.

Emaphamacy loba ezibhedlela lapho okungcinwa khona amapills kuhlala kuhlanzekile ngoba amapills kakumelanga ehlale endaweni engcolileyo loba lapho okulothuli khona bejwayele ukuthi dinga abantu abathanyelayo sonke isikhathi

Ezibhedlela kwejayele ukuyakhiwa ngezitina ezibomvu, bayathatha udaka baluhlanganise lesamende bebe sebeyakha isakhiwo esikhulu esiyabe siside ukuthi umuntu ngeke ekwanise ukugada phezu kwaso

Umongikazi loba udokotela loba umuntu osebenza eKhemisi, kuqakathekile ukuthi abengumuntu ohlala yonke imithi yakhe ukuthi ibhalweni ukuze angayenzi impazamo yokuphazamisa ezinye izinto.

Emakhemisi amanengi loba ezibhedlela ezinkulu kanye lamakilinika bathengisa izinto eyehlukeneyo ezitolo zabo bejayele ukuba lemithi eminye ehluphakala ukutholakala ezindaweni ezinengi.

Emakhemisi amanengi sebejwayele ukusebenzisa umbala oluhlaza tshoko ukubhala amabala, lokhu kutshengisa ukuthi imithi loba amaphilisi abawathengisayo bayabe bewathatha ezintweni loba ezihlahleni zemvelo.

Imigwaqo eminengi yenziwe ngesamende. Izimota ziyadlula zigijima amabhasi lawo edlule egijima khonapho. Omama bamile emnyango balinde ukungena phakathi esibhedlela.

Ezibhedlela kulama net abawafakayo avikela iminyane ukuthi abantu abagulayo bengangezelelwa imikhuhlane yiminyane etholakala ezibhedlela njengoba kuyabe kugcwele

Owesilisa ugqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka. Uyazikhangela ingalo yakhe ukubana engabe elohlupho lwani okwenza imithambo yakhe ibe ivela phandle.

Abasebenza ezibhedlela bejayele ukusebenzisa imitshina ehlukehlukeneyo eyokukhangela amaphaphu ,imbambo kanye lokunengi nje okuthile okuyabe kuhlukene.

unyawo lomlungu alufuzanga luhambe phansi enhlabathini patu patu ngoba lona lwenziwe lwaba buthakathaka esikhathini esinengi lucina luphuma amathuthuva

Owesilisa ugoqe izandla okutshengisela ukuthi kukhona okumhluphayo. Inengi labesilisa selandise ukuthola ingculaza omkabo bona bayabe bengelayo okutshengisa ukuthi kukhona okubi abakwenzayo ngaso sonke iskhathi.

Amaphilisi amanengi emzimbeni awafunakali ngaphandle nxa kuyikuthi udokotela loba umongikazi nguye obhalele isigulane lawo maphilisi.

Ezibhedlela uyathola befake imifanekiso yabantu bayabe bemhlinzile umuntu loba kweyinye imfanekiso kuyabe kugcwele amathambo atshengisa ukuthi emzimbeni womuntu ahlezi njani.

Owesifazana ovakatshele abezempilakahle. Isalukazi sigqoke kuhle sigqoke amangilazi sagqoka lamacici, umlungu uyamqhawula ngoba ebona ukuthi umuntu lowu uhlelekile.

Abesifazana abathathu bahlezi esibhedlela. Bagqoke izigqoko zabo zomsebenzi, zilembala ehlukeneyo okutshengisa ukuthi abakwenzayo emsebenzini lakho kutshiyene.

Owesilisa ugqoke ihembe elombala oyisibhakabhaka uhlezi ubambe usiba lokubhala ezinye izinto uhlezi esofeni waba lomqamelo ngemva kwakhe .

Umuntu ogulayo ulalisiwe esibhedlela. Ugqokiswe izigqoko ezimhlophe ke. Omongikazi abesilisa abathatha bazama ukumcedisa ukuze aphenduke empilweni yakhe kahle.

Umuntu ulamehlo amabili ukhangele phambili elinye ilihlo lakhe likhanya libonakele ngoba lilombala ongafani lalelo elinye

Akulanto ebuhlungu emzimbeni njengendololwane umuntu engaqhuzuka indololwane ubuhlungu abuzwayo budlula obomuntu ohelelwayo owesifazana ubambe isandla egqoke isigqoko esilombala omuhle.

Owesifazana uyabhala usebenzisa usiba ukuthi alobe lokho afunukukubhala Ugqoke isigqoko sakhe esimabalabala, imbala ihlangene elenjini elilodwa.

Owesifazana ogqoke isikipa esibomvu gebhu bayamhlola igazi ukubana bebone ukuthi usaphilile yini loba kufanele athole amaphilisi okumele awanathe.

Umongikazi uyasichasisela isalukazi ukuthi sibulawa ngumkuhlane bani njalo kumele ayenze aphi amaqhinga ukuze into ayigulayo yelapheka. Lokhu kwenza ongumuntu omdala ahlale elethemba lokubana uzasila

Umongikazi uyabhala esibhedlela, ufuna ukubona ukuthi isigulane sakhe siphethwe yisifo bani, lokho kwenza ukuthi ahlale ekwazi ukuthi kumele amnike aphi amaphilisi.

Umongikazi ulenhliziyo enhle ngaso sonke isikhathi ikakhulu nxa ekhuluma lesigulane esizwisisayo esilalelayo nxa usitshela ukuthi sinathe kanjani amaphilisi izigulane azithandi ukuthi umongikazi abophe ubuso.

Umuntu wesilisa osebenza esibhedlela loba emtshineni yesibhedlela umile uthe mpo. Ugqoke izigqoko ezihambelana lesikhumba sakhe. Yena mdalo wakhe wazalwa wabamnyama tshu.

Izinto ezisetshenziswa ezibhedlela zehlukene ezinye ziyabe zingamambodlela afayo ezinye zingamaphepha ezinye zenziwe ngomdaka kanye lokunye okuyabe kungani ngamalabha.

Umuntu wesifazana nxa esezithwele iloba isisu sakhe siyabe silamaviki amabili ngalezinsuku sekuphucukile ngoba bayathatha umchemo wakhe bawuhlohle ekucineni kwesigodo esizatshengisa ukuthi ukhulelwe na.

Ezibhedlela ezikhulu loba emalaboratoli lapho okukhangelwa khona amagazi kujwayele ukuba lephepha lapho omongikazi ababhala khona ukuthi umuthi ongena ejekiseni umele ube nganani.

Abahlala besebenza ezibhedlela loba emakhemisi kumbe endaweni abayibiza ngesilungu bethi yilaboratory. Leyondawo kufuze ihlale ihlanzekile njalo kufuze ihlale ilamanzi ngasosonke iskhathi.

Umongikazi ugqoke izigqoko zakhe zomsebenzi ezokuzivikela emkhuhlaneni. Ugqoke lamagilavisi ezandleni ukuthi nxa ebamba into engalimali loba esubuke izandla.

imitshina eminengi iyenziwa phetsheya kwamazwe kumazwe amakhulu lawa asephumelele anjengabo America kunzima ebantwini abamnyama utshina ungabuya ufile ngoba bayabe bengakla lwazi ukuthi umtshina ulungiswa njani

Umfana ongumongikazi ugqoke izigqoko zakhe zomsebenzi ezinhle. Zilo mbala oyisibhakabhaka. Laye ugqoke imaski yokuvala ubuso bakhe.

Imithi eminengi ethengiswa emakhemisi loba ezibhedlela ezinkulu. Yandise ukufakwa phakathi kwesigubhu. Isigubhu leso kuyabe kumele sivalwe ngci, ukuze abantwana benganathi, ngoba izikhathini ezinengi kuyabe kuyingozi.

Ezibhedlela loba lapha okuhlolwa khona abantu iloba amaphilisi anikezwa abantu kwejayele ukuba lemitshina ehlukahlukeneyo. Kuyabe kulendlu eqandayo lapho okufakwa khona amajekiseni.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela loba ezindaweni ezehlukeneyo ezifuna abantu abaqeqetshayo kakhulu ezifundweni zabo zasesikolweni imele ihlale ilomlilo ngasosonke isikhathi.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela minengi kakhulu njalo isetshenziswa ngabantu abayifundelayo iyenza abantu behlale bekwazi ukuthi babulawa yiziphi izifo.

Esibhedlela bejwayele ukuthatha igabha bethi umuntu ahambe ayochamela phakathi ukuze babone ezinye izifo eziyabe zifihlekile emzimbeni. Lokhu kuyenza abantu behlale behlanzekile.

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela yenziwa ngabalungu bayabe besenzela ukuthi nxa umuntu engaba lesimo bamfake phakathi kwawo lowomtshina umkhangelwe ukuthi angabe ehlutshwa yikuyini.

Imithi eminengi yesibhedlela ihlala isemagabheni ahlukeneyo. Bayihlukanisa ngezivalo ukuze babekwazi ukuthi lowumuthi ngowani. isikhathi esinengi bayabe bewubhalile ukuthi usebenzani.

Umntwana omncinyane uyathontiselwa okufanele akuthole esasemncane. Lokhu kwenza ukuthi engakhuli egulagula njalo engabi lenkinga yamehlo kuqakathekile ukuthi abantwana benze izinto ezifunakala ngomongikazi.

Owesifazana othandele ilembu uqenda kubeletha omongilazi bathe the usala lwakhe balufaka kodwa ngale ukuze lukwanise ukuphefumula kuhle njalo basaluhlola amaphaphu

Amabhilida amanengi ajayele ukuba made ikakhulu alawo abezempikahle kumbe lapho okubelethelwa khona lokhu kuyenziwa yikubana izisebenzi zangakhona ziyabe zigijima kakhulu ngesikhathi abantu sefuna ukubeletha.

Abezempilakahle bayathanda ukufundisa abantu ngokukhula kwabantwana ikakhulu abakhubazekileyo enqondweni loba abayabe belohlupho kwezinye indawo kuqakathekile ukuthi abantu belalele konke abakufundiswayo

Udokotela uhamba esibhedlela ukuyabona izigulane kuphela. Uyelapha abantu ngendlela ezifanayo, akakhethi ukuthi ngumuntu omnyama loba ngomhlophe. Umama uthwele umntwana wakhe osanda kumbeletha.

Esibhedlela abantu abanengi bejwayele ukuvakatshela omkabo nxa bebelethile, lokhu kubenza bahlale belethemba lokuthi imuli yabo liyaqhubeka ngasosonke isikhathi.

Imitshina esebenza ezibhedlela yehlukene. Eminye nxa muntu engafundelanga usuke angazi ukuthi ngeyani njalo iyenza ngani. Kubanzima ukuthi achazele oyabe ebuza.

Imithi eminengi esebenza ezibhedlela iyabe ifakwe phakathi komtshina, yaqala yakhangelwa ukubana ilungile na ukuthi izigulane ziyisebenzise loba kufuze ithathwe iyelungiswa katsha.

Imitshina eminengi yalezi nsuku iphucukile iyenziwa ngabantu abamhlophe bayenzela ukubana impilo ibelula kubomongikazi kanye labodokotela ngoba imitshina yiyo eyenza umsebenzi omnengi.

Imitshina esebenza ezibhedlela minengi njalo itshiyene, eminengi yangkhona isisetshenzwa ifakwe amavili okuncedisa ukuthi ibe ihamba ibhoda yonke indawo.

Imibheda eminengi yesibhedlela, loba into, abayisebenzisa ukufakela ukudla, bebhoda benika izigulane. Kujayele ukuba lamavili. Lokhu kwenza baphangise ukubhoda, benika abantu ukudla

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela yehlukahlukene, eminye isebenzisa ugetsi, eminye iyasebenza injalo. Okuqakathekileyo yikubana osebenzisa lowo mtshina awuphathe ngonanzelelo.

Imidlwane eminengi loba izinja eyabe ikhulele esilungwini ejwayele ukuluma kakhulu ngoba iyaphiwa amaphilisi kanye lenyama lokunye okudakayo ukuthi zibe lolaka.

Ezibhedlela bajwayele ukufaka imifanekiso eminengi kakhulu enje ngaba njegamazinyo ,ubuso kanye lamakhanda .Lokhu kwenza ukuthi abayabe befundela ukuba ngodokotela bahlale belolwazi lokuthi nxa sebehlangana lento phambili iyabe iyinto enjani

Inengi labantu abasebenza ezibhedlela bayaphiwa okuzintanjana okufakwa endlebeni nxa bayabe belalela amaphaphu omuntu loba inhliziyo, lokhu akufuzange udokotela loba umongikazi akulahle.

Imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela kufuze ibe itshengisa inombolo lokhu kwenza ukuthi umtshina ukhanye ukubana uyasebenza na noma awusebenzi kuhle.

Amajekiseni amanengi atholakala endaweni ezehlukeneyo, akufuzanga umuntu ehambe esiyazidingela ijekiseni engathunywanga ngumongikazi kumbe engelancwadi ayabe eyiphiwe esibhedlela.

Ezibhedlela basebenzisa imitshina ehlukahlukeneyo kanye lezisimbi ezinengi, lezo msimbi ziyabe zivela phetsheya zisebenza ukufaka abantu enyaweni loba ezandleni kumbe lapho okuyabe kumele isebenze khona.

Imitshina eminengi etholakala kwabezempilakahle loba ezibhedlela yandise ukufaka amaviri, lokhu kwenzelwa ukuthi nxa befuna ukuwususa kusukela kwelinye icele usiya komunye umhlubulo kungabinzima ukuthwala.

Imithi eminengi isihlala emabhokisini, ikakhulu eyokukhangela itshukela. Umkhuhlane lo usumumetheke ilizwe lonke abantu kuqakathekile ukuthi behlalahlale bezihlola.

Imitshina eyokugcina imali ezibhedlela itholakaka indawo zonke ngoba imali ezingena ezibhedlela zinengi, ezinye ziyabe zingezokwelaphisa abantu ezinye ngezokubhadalela umuntu oyabesethe watshona khonapha esibhedlela.

Esibhedlela basebenzisa izinto ezehlukeneyo njalo zinengi kakhulu. Nxa umuntu engaso mongikazi engeke enelise ukuthi ebekwazi ukuthi izinto zonezi yiziphi. Kulezinto ezinjengamajekiseni kanye lezigubhu zokufaka imithi.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela isifundile kulezinsuku. Eminye iyenelisa ukuthi umuntu abhale konke akufunayo. Kungaba yindatshana, kungaba luhlupho loba ini. Eminye njalo iyenelisa ukukhuluma.

Imitshina esebenza ezibhedlela minengi kakhulu njalo iyatshiyana, eminye imitshina iyabe isebenza ngomdabuko wayo ayifanelanga ibe lentambo ezinengi kodwa iyasebenza injalo.

Ezibhedlela kumbe ezikolweni abafundi bezempilakahle, kulezinto ezinengi ezifundiswa ngabantu lezo zinto kuyabe kuyimitshina egoqela izinsimbi kanye lokunye nje okungazwisisekiyo.

Abezempilakahle bajwayele ukuba lombheda , abawusebenzisa ukuthwala umuntu oyabe engasezwa kahle. Lokhu kwenza ukuthi behlale bekhathazekile ,ngokubana bayakhangela ukuthi kayidabuki leyo mibheda.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela minengi kakhulu njalo yaziwa ngomongikazi loba odokotela. Nxa umuntu engakaze asebenza esibhedlela ngeke ayizwisise.

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela iyenziwa phetsheya kwazwe. Lokhu kubangelwa ngokuthi ukuze isebenze imitshina leyo kuyabe kufanakala izinto ezingeni okukhanya ukuthi ngapha ebantu abamnyama azitholakali lezo zinto.

zinengi izinto ezisetshenziswayo esibhedlela ezinye ziyabe zifakwa egetsini ezinye ziyasebenza zinjalo zingazange zadingwa ukufakwa umlilo noba olunye ulutho

Izinsimbi ezilungiswa ezibhedlela zihlukene. Ezinye zilungiselwa ukusetshenziswa nxa sebesiyahlinza umuntu, ezinye ziyabe zilungiselwa ukuthi ngezokuphala abantu abayabe befuna ukugeziswa amehlo. Zisebenza imisebenzi eyehlukeneyo.

Amazinyo amanengi axujwayo andise ukuba mhlophe nke. Ayabe engakhuhlwa wona ayandise ukucina esemnyama kakhulu. Njalo ayaphangisa ukutintibala ngoba ayabe esetunyile.

Zinengi izinto ezisetshenziswa esibhedlela ikakhulu ezemitshina lezi abantu abanengi abazwisisi ngoba kusa kuyande okuyimitshina lokhu okunye akusebenzisi igetsi okunye kuyasebenzisa

Ezibhedlela kunengi okutholakalayo. Kulemitshina esebenziswa ukukhangela abantu ukuthi bagula zipho izifo. Kulezitulo ezilamavili eziyizo ezisetshenziswa ukuthi zihambise izigulane.

Zinengi izinto ezisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ekutshekheni igazi Ukuthi lihamba kanjani umkhuhlane abawubiza ngokuthi BP sumumatheke indawo yonke .

Ihasi isidumile umhlaba wonke jikelele ngendaba yokuthi amagetsi ayadula Abantu sebebona ukuthi kungcono basebenzisa uhasi. Amatanka akhona ahlala emakhulu.

Imitshina eminengi eyenziwa ngabelungu iyabe ilenombolo eziyabe zitshengisa ukuthi umtshina uyasebenza kuhle, loba cha. Izikhathi ezinengi, bajayele, ukufaka inumber eziyabe zigcwele.

Imithi yalezi insuku ilesikolo esinengi, iyenelisa ukukhangela isifo somuntu ngaphakathi kwakhe okungaba njenge zinso loba isifuba loba inhliziyo kanye lamathumbu nxa kuyikuthi kukhona okulenkinga phakathi.

Imitshina eminengi esetshenziswa ukuhlanza isibhedlela iyabe ilamavili. Leyomitshina ilungiswa ngaphetsheya. Yande ukudula ke yona, ngoba ingatholakali, njalo iqinile.

Ezibhedlela oMongikazi labo Dokotela bahlala bethwele amanalithi ayiwo ayenza abantwana bebasabe nxa bethutsha. Lokhu kwenza ukuthi wonke umuntu obona oDokotela amkhangele ngelihlo elikhulumayo.

Imitshina eminengi elungiselwa ukuya ezibhedlela itholakala ihlaliswe ngaphansi lapho okungafiki khona amanzi. Lokhu kwenziwa ngoba ilungiswa nzima ngaso sonke isikhathi.

Imitshina eminengi ilungiswa phetsheya. Iyabe ilungiselwa ukuthi incedise abezempilakahle ikakhulu ezibhedlela. Uyathola iminengi ilayinile ngoba befuna ukuyisebenzisa ngaso sonke isikhathi.

Ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo nxa abantu beqamukile. Kulamalembu amhlophe abawathandela abantu loba elimnyama tshu eliyabe lilamabala abomvu. Lawa amnyama asetshenziswa ezandleni loba enyaweni.

Imitshina yesibhedlela ihlala ilemililo ngasosonke isikhathi lokhu kwenza ukuthi abagulayo bakwanise ukubakhangela bangatshoni bebhoda kuthwa umtshina ucitshile.

Esikhathini ezinengi nxaumuntu angaqamuka nxa edlala ibhola kumbe anganyela uyaphiwa isicathulo sokugqoka esibhedlela. Leso sicathulo siyenza ukuthi amathambo akhe ahlangane.

Imitshina eminengi yasezibhedlela ilungiswa phetsheya. Ilungiswa ngabelungu. Lokhu kwenza ukuthi nxa sebeyithisela abantu abamnyama bayenze idule bengakwanisi lokuthi becine beyithengile.

Imitshina eminengi ihlala ifakwe kugesi ukuze ingapheli umlilo. Abantu abayisebenzisayo abathandi ukuthi bayifake duzane lalapho okulamanzi khona ngoba kuyingozi.

Isikhwama esejwayelekele ukutholakala esibhedlela esiyabe simnyama tshu. Lesosikhwama ngesokuncedisa isandla loba indolowane nxa kuthe yaqamuka. Kuyenza ukuth iphangise ukuhlangana kahle.

imitshina eminengi itholakala ezibhedlela iyabe ilezibuko lemifanekiso etshengisa ukuthi isebenza njani lemitshina akumelanga ihlaliswe duze lapho okule mpompi khona

Isitulo sesibhedlela siyisibhakabhaka sisetshenziswa ukuthi umuntu nxa ehlala eyenelise ukukhangela phezulu nxa umuntu bemkhupha amazinyo kufanele kube lesitulo esivumayo ukugoba sisiya phansi loba sisiya phezulu.

Izipanela kanye lamapintshisi kutholakala endaweni ezinengi. Lokhu kwejayele ukusetshenziswa ikakhulu ezibhedlela nxa bebopha amabhawudo loba izipikili ezithe zaphuma.

Imitshina eminengi ezibhedlela ihlala ifakwe lapha okulogesi khona ikakhulu eyokukhangela amaphapho loba inhliziyo. Lokhu kwenza ukuthi impilo zabantu zingahlali zisencupheni.

Minengi imithi esetshenziswa nxa umuntu ekhwehlela. Abafana abancinyani sebethanda ukusebenzisa umuthi okuthiwa yibroncho ukuwunatha ngoba befuna ukudakwa.

Imithi eminengi esetshenziswa ukuyelapha abantu umjuluko wamakhovula loba izifuba wejwayele ukuba sebhokisini. Ngaphandle kwebhokisi uyabe ubhaliwe ngebala lesilungu elithiwa yi benylin.

Imithi eminengi yejwayele ukufakwa emabhokisini. Amabhokisi lawa ayabe evaliwe ngci ukuze engavuleki, nxa eyabe evulekile akufuzanga ukuthi umuntu ewathenge loba ewanathe.

Abesifazana bayathanda ukupenda inzipho zabo ngembala ehlukahlukeneyo abanye bathanda umbala oluhlaza tshoko ngoba uyabe ufanana lezithelo zeganga nxa kuyikuthi ngumuntu othanda inyamazana kanye lezihlahla.

Amaphilisi amanengi, amaqatha, andise ukubaba. Abantu nxa benatha amaphilisi kumele benze njengekwilimba, ukuthi iyakhangela phezulu, ibe isikhangela phansi. Ukuze umuntu angakhanywa liphilisi.

Amaphilisi amanengi kulezinsuku ahlaliswa phakathi kwamabhokisi, akufuzanga ibhokisi lelo lidabuke loba lithokakale iloba ngaphi ngoba amaphilisi ayaphangisa etshaywe ngumoya.

Umuthi ofakwe lapha uphakathi kwebhokisi eliyifokhona, lelobhokisi libhalwe amabala esilungu. Eceleni libhalwe ukuthi Pfizer.

Imithi yezibhedlela yehlukene njalo isebenza izinto ezitshiyeneyo akumelanga abantwana benelise ukufinyelela lapho okuyabe kulezigubhu lezo khona ngoba ziyingozi.

Amaphilisi ahlala esemabholokisini isikhathi esinengi. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ewanatha, abale ukuthi phandle kubhalweni ukuze angayenzi impazamo yokudlulisa ukunatha kwangakhona.

Imithi eminengi yesibhedlela ihlala ibekwe lapho okufihleke khona ngaphandle kwabasebenza ezibhedlela yibo abenelisa ukuthi bayithole. Bayathatha ijekiseni beyihlome phakathi kwegabha lomuthi besebehlaba ogulayo

Imithi eminengi ihlala isezimbodleleni loba emabhokisini, eyabe isembodleleni iyakhonakala ukuncediswa ngamaphilisi ayabe sebhokisini ukuze umuntu aphangise ukusila.

Imithi eminengi yesintwini loba amaphilisi okuthengiswa emakhemisi kukhuthazwa ukubana kuhlale emabhokisini angakhona ngoba kungavela kuphume loba ibhokisi lidabuke kwenza ukuthi amaphilisi ecine engasasebenzi kahle ngoba etshaywe ngumoya

imithi eminengi yesintu loba amaphilisi awesintu ahlala esebhokisini ngaso sonke isikhathi akufuzanga umuntu avule ibhokisi loba isigujana lezo zinto nxa isikhathi singakwani ukuthi akusebenzise

minengi imithi esetshenziswayo esibhedlela eminye yangkhona iyabe iyenziwe ngabantu besintu bethethe izihlahla baziqunda baziganda benza imphuphu kwasekuphuma umuthi

Amaphilizi akufuzange ehlale wodwa engekho phakathi kwebhokisi, njalo ibhokisi lelo akufuzanga lidabuke ngoba engatshaywa ngumoya ayandise ukungasebenzi emzimbeni.

Imithi eminengi loba amaphilisi amanengi ajayele ukufakwa emabhokisini lawa mabhokisi ayabe ebhaliwe ngaphandle ukuthi ngamaphilisi awani ukuze owanathayo engakahleki nxa esenatha

Izigubhu loba izikhwama ezibonakalayo kumbe ezihlala zitholakala ezibhedlela ziyabe zilombala obomvu gebhu. Nxa umuntu esiphakamisa kumele abambe ngalapho okuyabe kukhona okuliphetshana okumhlophe nke.

Imithi eminengi elapha inyamazana esizifuyileyo emakhaya ejwayeleke ukutholakala e"Veterinary" kulapho okuthengiswa khona imithi eyabe isemthethweni eyokwelapha izifuyo zonke.

Imithi eminengi loba amafutha okugcoba izilonda kutholakala emakhemisi imithi elungiswa ngabantu abamhlophe abathandi ukuthi beyithengise ezitaladeni kodwa kufuze ihambe ezitolo lapho ezilencwadi zokuthengisa leyo mithi.

Inengi labantu abamnyama bazitshela ukuthi okwelatshwayo ngumuntu kuphela, kukanti kuqakathekile ukuhambisa izinja kuboDokotela bayezilapha ukuze bakwanise ukuzinika imithi yokuzigezisa kunye leyokunatha.

Amaphilizi atholakalayo ekwehliseni umkhuhlane weBP, atholaka endaweni zonke jikelele ikakhulu emakhemisi. Lokujova umzimba kumbe ukugijima kakhulu kuqakathekile ukuthi umuntu ehlise umkhuhlane lo wegazi.

Amafutha amanengi okugcoba atholakala ezitolo ezinkulu ezinjengabo TM Hyper. Lapho amaphilisi lawo loba amafutha lawo ayabe ehloliwe isikhathi sonke.

Amaphilisi amanengi amaqatha ajayele ukubaba .Lokhu kusuka kube luhlupho nxase phiwa umntwana omncane. Ngoba uyabe sesaba ukuginya ngoba ukubaba lokhuyana kuyamkhalisa.

Imithi eyenziwa ngabantu abavela phetsheya ijayele ukufakwa umnuko onukelelayo. Lokhu kwenza abantu babalekele imithi yesintu kodwa bafune eyenziwa ngabantu besilungu.

Imithi eminengi ihlala emambodleleni, kufanele amambodlela lawo evalwe ngci ukuze abantwana bengenelisi ukuthi bevule benathe lowomuthi ngesikhathi esingafanelanga.

Amaphilisi amanengi ahlala esebhokisini. Amanye ayabe elombala oyisibhakabhaka. Amanye ayabe eluhlaza tshoko! Wonke lawomaphilisi athengiswa ekhemisi ngaso sonke isikhathi.

Imithi eminengi yenziwa ngezihlahla ezitshiyeneyo ikakhulu leyi eyenziwa phetsheya ngamakhiwa bayathatha izihlahla ezehlukeneyo bazigige bazichole bebesebe hlanganisa sebekhipha iphilisi elilodwa.

Imithi eminengi ehlala esezigubhini ezimfitshane kumbe ezincane iyingozi. Akufuzanga ifake egcekeni ngoba abantwana sebenganatha bengakwazi ukuthi yinto ebulalayo.

Amaphilisi bawafaka ebhokisini elilodwa nxa kuyikuthi kufanele umuntu ewanathe ewaqede ngesikhathi esisodwa. Kufanele ukuthi umuntu enathe amaphilisi ngendlela odokotela abayabe bebhale ngayo

Imithi eminengi ihlala isembodleleni. Bese isuswa embodleleni isifakwa phakathi kwebhokisi, lokhu kwenza oyabe ethenge umuthi akwazi ukuthi uvikelekile ngoba umuthi uyabe ukhatshana.

Imithi eminengi ijayele ukufanekisa abantwana loba abantu abadala lokhu kwenziwa ukuthi ofuna ukuwunatha lowo muthi abekwazi ukuthi ufanele ukuwunatha na loba hayi.

Abenza amaphilizi bajayele ukuwafaka bewabalile isikhathi esinengi bayabe bewayenze waba litshumi ukuze umuntu ogulayo eyenelise ukuthi ewathathe ngamabili ngamabili lokhu kwenza aphangise ukuphola.

Amaphilisi amaqatha esikhathini esinengi ajwayeleke ukuthi ayababa. Abantu bayawasaba okwenza ukuthi bacine begula loba engasili masinya ngoba bengawanathi lawo maphilisi.

Abantu abanengi bajwayele ukuxhwayiswa ukuthi badle izithelo ezingezelela igazi emzimbeni njalo begijime kakhulu ukuze umkhuhlane okuthiwa yiBP ungabahlaseli ngamandla.

Imithi eminengi ithengiswa emakhemesi loba ezibhedlela ezikhulu ikakhulu owamehlo uyabe uvaliwe kodwa umuntu engawuvulankuyamele aohinde awuvale ukuze uqhubeke usebenza kuhle.

Imithi eminengi ihlala emabhokisini ayabe efanekisiwe izinto lokhu kwenza ohamba esiyathenga umuthi ehlale elolwazi ngoba udokotela nxa engamchasiselanga uyakwanisa ukuthola olunye ulwazi khonapho.

Abezempilakahle balemithi ehlukeneyo abayisebenzisayo ikhakhulu nxa bethontisela abantu amehlo. Lokho kwenza behlale beqaphelisile ukuthi basebenzisa imithi eyiyo na.

Umuthi wokukhwehlela utholakala echemis loba esibhedlela esikhulu umuntu akufuzanga ahambe eyezithengela umuthi engabhalelwanga incwadi ngudokotela kufanele aqale abone omongikazi engakayenzi okunye okokuthenga umuthi.

Imithi eminengi etholakala emakhemisi loba ezibhedlela ezikhulu iyejayele ukufakwa egabheni amanye ayabe evaliwe amanye ayabe efakwe emabhokisini ukuze abantwana bengafikeleli.

Omongikazi loba omama abasebenza ezibhedlela, kulezi insuku, basebenza becopheza amacomputer. Lokhu kubenza bangathathi isikhathi esinengi nxa beselapha abantu.

Abantu abagulayo bayathanda ukuvakatshela ezibhedlela besiyadinga umongikazi. Kulezinsuku udokotela kukalutshwana ukuthi umthole ngoba uyabe esandelwa ngumsebenzi.

Utshani obuluhlaza tshoko, butholakala egangeni, loba eceleni kwendlela ,loba ithala eyabe inkalakatha . Umuntu akufuzanga aqume phakathi kwalo ngoba kwejwayele ukutholakala inyoka.

Abesifazana ngalezinsuku sebathola ukuthi sebehlezi kahle ngoba abasadubeki. Nxa kuyikuthi sebengene esikhathini kunengi ulwazi abalutholayo kanye lezinto zokufaka ngaphansi. Abasagqibi izichibi.

abantwana besikolweni bagqoke iziketi ezifanayo zonke iziketi ziyafika emadolweni baphinde bagqoka lama jesi alombala oyisibhakabhaka

Abantwana abakhubazekileyo bahlala bephiwe izitulo zabo ezilamavili lokhu kwenzela ukuthi benelise ukuhamba lapha abeyabefuna ukuya khona loba kungelamuntu ongabancedisa eduzane.

Umtwana omcinyane nxa esanda kubelethwa kuqakathekile ukulungisa inkaba yakhe ngotshinda olulungileyo. Ungasebenzisa olule doti loba umuntu engagezanga izandla usuka abhibhidle.

Umfana ugqoke isikipa esiyisibhakabhaka. Silombala omuhle kakhulu. Uthwele lebhakani eliluhlaza tshoko. Lelobhakani likhuluma ngokuthi abentsha baziphatha kanjan.

Usana olusanda kuzalwa luyejwayele ukungabi lesici loba ukuthwala nzima amehlo angkhona ayabe evuliwe emhlophe ethe nke kukuhle kukhala kakhulu .

Abantwana abanengi bayathanda ukugqoka njengalokhu abafisa ukuba yikho khona bengakhula. Kulezi insuku ezikolweni sebeyenza okuthiwa ngama career day okwenza abantwana behlale bezilungiselele.

Izinto ezinengi ezisetshenziswa ezibhedlela ziyabe zihlolwe ngochwepetshe bazo. Ezokufaka emakhaleni kufuze abantu bananzelele ukuze bangaphumi umungula.

Umntwana loba usana olusanda kuzalwa luyahlupha nxa lubelethwe inyanga yalo yokubeletha ingakwananga lokhu kwenza onina behlale bedidekile njalo bekhala.

Owesifazane ufake i"mask" ebusweni bakhe, uqhiyile ngeqhiye emnyama waphinda wagqoka lesikipa esimnyama. Lokhu kutshengisa ukuthi uhlelekile lowo mama.

Abantwana abasesikolweni bayafunda umntwana kufuze aqalise ukufunda eselemnyaka emine emhlabeni ukuze ingqondo zakhe ziphangise ukusebenza loku cabanga.

Abantwana besintwini bajayele ukuquthiswa egangeni .Kodwa abantwana bamakhiwa bayadingelwa igabha lokuthi baquthe ,lokhu kukwenza bekhule behlakaniphile ngoba bayabe bekwazi ukusebenzisa izinto zesilungu.

Umntwana oyinkazana uvakatshele udokotela obona ngezokwenza amazinyo. Ukhamisile kakhulu ukuze bebone ukuthi inkinga yamazinyo akhe yiwaphi. Uvule kakhulu umlomo kwaze kwakhanya isilakalaka.

Usana oluncinyane baluvale amehlo lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi uyabe ebelethwe isikhathi sakhe loba izinyanga zakhe zokubelethwa zingakakwani. Kusuka kubeluhlupho ebantwini loba kunina.

Owesilisa uthwele ibhakane elibhalwe amabala. Ibhakane lakhe liluhlaza tshoko. Ugqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka. Lelo bhakane lithwele umlayezo okumele ubalwe ngumphakathi.

Abantwana abanengi abancane ,bajayele ukumunya kubonina beze bekwanise iminyaka emibili, lokhu kwenze bekhule kuhle bengelazifo abayabe bezigula.

Abantwana abanengi emazweni atshiyeneyo bahlala bekhuthazwa ukuthi begijime loba bedle ukudla okulomdlavuzo ukuze bengakhuluphali masinya bekhule beqinile.

Abantwana babambe ugatsha bayajinga ngaphansi kwesihlahla bayakholisa ngoba lowu ngumdlalo womtwana wonke osakhulayo kubenza baqinise ingalo behlale bejabulile ngaso sonke iskhathi

Umntwana ugade ibhayisikili lakhe elimlinganayo ugqoke isigqoko abantwana abangamankazana abakhuthazwa ukuthi begade ama bhayisikili ngoba engawa elimale usuka aphambaniseke kwezinye izikhathi

Abezempilakahle abathanda ukufundisa abantu bejwayele ukungakhethi abantu loba ukuqathanisa. Lokhu kwenza bebefananise owesilisa loba owesifazane kanye labantwana.

Abantwana kanye lentsha esakhulayo bagqoke izikipa ezifananayo lezo zikipa zilombala oyisibhakabhaka kulentshumayelo abayihambisa emphakathini ukuze abantu bebekwazi ukuthi bakhuluma ngani.

Umongikazi ugqoke izigqoko zakhe ezilombala oyisibhakabhaka. Entanyeni ugaxe intambo etshengisa ukubana ulesithupha. Ebusweni bakhe uvale umlomo ukuze enganenwa ngamagcikwane loba imikhuhlane ehamba ngomoya.

Abezempilakahle bayathanda ukufocoza abantu abagulayo .Bayabe befuna ukubona ukuthi umuntu ubulawa yikuyini loba ulohlupho luphi oluyabe lumkhathaza enyameni.

Omongikazi abanengi bejayele ukugqoka amabhatshi amhlophe, ezandleni akumelanga basebenze bengagqokanga amagilavizi ngoba bayakwanisa ukuthola imikhuhlane so kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi abone ukuthi uvikelekile.

Usisi owezempilakahle ugqoke ibhatshi lakhe elomsebenzi elimhlophe nke, uhlezi phambi kwabadala uyabafundisa njalo uyababonisa ngokuthi impilo injani, njalo umuntu kumele aziphathe njani.

Owesifazana ugqoke isikipa esimhlophe nke. Ulombala omnyama tshu, Ulenwele ezinkulu lazo zimyama tshu. Oseceni kwakhe ugqoke isikipa esibomvu gebhu.

osebenza labezempilakahle uhlezi kumabonakude wakhe ukhangela amaphaphu omuntu emtshineni ukuthi engabe elungile na kumbe kukhona afuze akukhiphe

Amaphilisi amanengi ahlala embodleleni ayabe emaqatha ebaba gamu loku kwenza abantwana besabe ukunatha amaphilisi ngaso sonke isikhathi

Umongikazi ugqoke impahla zakhe ezimhlophe nke. Ogulayo ulele umbathe izingubo ezimhlophe nke. Lokhu benza bonke bekhanye behlanzekile ngasosonke iskhathi.

Umfanyana obekade eziqinisa amathambo edlala ibhola ukhanya ngokuthi usekantshiwe sokufuze bemelaphe ngemithi eminye abezempilakahle bahlale bethwele okokufafaza inyawo ukuze zingabanjwa yinkantsho

Abezempilakahle abasebenza ukubonisisa ngakho konke okwenzakala empilweni bahlala belenwele ezinhle ezikanyiweyo zimnyama tshu balokuyizinto ababuka ngakho abakubiza bethi ngama microscopic lokhu kuyenza umsebenzi wabo ube lula.

Omongikazi labodokotela bagqoke impahla zabo zomsebenzi. Impahla zabo zilombala oyisibhakabhaka. Baphakathi kwemitshina bayakhangela yonke into ukubana iqondile na.

Omongikazi ababili bagqoke izigqoko zabo ezimhlophe nke. Bahlezi bathwala ibhuku abalikhangela ukuthi libhalweni lokhu kubenza bakhuthale ukuthi behlale bebala izinto abayabe bezithunyiwe.

Udokotela ugqoke ilenjana emakhaleni eliyilo elivikela ukuthi angatholi umkhuhlane lowo ohamba ngomoya. Ngasosonke isikhathi uhlala eligqokile.

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe nke. Uyakhangela ukuthi imithi yakhe ingabe ikwanile na. Oshotayo yiwuphi wangkhona. Lokhu kumenza ahlale ekhathazekile nxa kuyikuthi ukhona angawuboniyo.

Owesifazana ohlala ekhuthele ubonakala ngokuhlala ethwele izinto zakhe emsebenzini ngaso sonke isikhathi akadondi kwesinye isikhathi. Odokotela bayabe begqoke impahla ezimhlophe.

Emakhemisi esikhathini esinengi bajayele ukufaka imithi beyilandelisana ngobuncane bayo kanye lobukhulu bayo ukuze nxa sebewudinga bengathwali nzima ukuthi bawuthola njani.

Emakhemesi kwejwayeleke ukuba lamafasitela ayabe ekliniwe emahle enhlanzekile emhlophe nke lokhu kwenzelwa abagulayo bebekwazi ukuthi lapho okuthathwa khona imithi kuhlanzekile.

Imithi eminengi yokukhwehlela loba amaphilisi ahlala esemabhokisini. Lawo mabhokisi akufuzanga akhamise ngoba amaphilisi ayaphangisa etshaywe ngumoya ecine engasasebenzanga kuhle.

Amaphilisi amanengi ahlala emabhokisini. Amabhokisi lawa akumelanga avuleke loba adabuke ngoba amaphilisi aphakathi akufuzanga umoya ufike phakathi kwawo.

EMakhesi amanengi kwejwayele ukufaka inombolo zocingo. Ukuthi nxa umuntu eyabe efuna ukufonela othengisayo khonapho enelise ukumbamba ukuze abelokwazi ukuthi bavulile na

Imithi eminengi ihlala isemabhokisini ahlukeneyo. Eminye iyabe ifakwe emabhokisini amhlophe nke, eminye ifakwe amabhokisini abomvu gebhu. Ngaphandle kwamabhokisi kuyabe kulemlayezo ukuthi umuntu unatha njani lowo muthi.

Umithi eminengi ihlala emabhokisini loba amaphilisini. Iyandise ukufaka emafilijini asemakhemisi ukuze ingaboli. Lokhu bakwenza ngasosonke isikhathi ngoba iyabe idula lapha eyabe iwodwe khona.

Amabhakane amanengi ahlala ebhaliwe ngamabala alombala oyisibhakabhaka amanye ayabe ebhalwe ngependa emnyama lokhu kwenza othutshayo enelise ukubala lapho ayakhona.

Imithi eminengi itholakala emakhemisi. Umuntu akufuzanga ahambe ayethenga umuthi esitaladeni loba amaphilisi esitaladeni ayabe engafakwanga phakathi kwamabhokisi awo kuyingozi.

Imithi eminengi ihlala emabhokisini loba ezimbodleleni. Abantu abasebenza emakhemisi bajwayele ukufaka amabhokisi ngokulandelana kwawo ukuze bengathwali nzima nxa sebefun' ukunika ogulayo.

Imithi eminengi ihlala isemabhokisini. Lokhu kwenza ukuthi ama philisi loba imithi ihlale ikhuselekile iskhathi sonke. Akufuzanga amabhokisi la edatshulwe ngoba amaphilisi ayatshaywa ngumoya.

Amaphilisi ahlala esemabhokisini kuqakathekile ukuthi owasebenzisayo awabale ukuthi ayabe ebhalweni ngoba, engayekela uzasuke enathe kakhulu kukanti bekufuze anathe kancane.

Inengi labantu abahlala zemadolobheni sebazifundisa umkhuba omubi owokuhamba besiyadinga amaphilisi emakhemisi bengathwalanga izincwadi zabo Dokotela.

Amabhilidi amanengi asentshenziswa ukuba ngamakhemisi ayabe emakhulu kakhulu njalo emade. Lawo kwenzelwa ukuthi nxa amasela efuna ukuntshontsha edonde ukuqansa phezulu ngoba kuyabe kukhatshana.

Imithi eminengi etholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakhemisi iyandise ukufakwa emabhokisini. Amabhokisi lawa ayabe evaliwe gci ukuze amaphilisi lawa engatshaywa ngumoya ayabe ebhaliwe lokuthi asebenzani ngawani.

Amaphilisi ayabe esemabhokisini esikhathini esinengi ajayele ukufakwa ebaliwe. Lokhu kwenzelwa ukuthi bebekwazi ukuthi umuntu ogulayo kumele anathe amangaki, aze ayophola lokho akugulayo.

Owesifazane obelethileyo usana lwakhe oluyinkazana. Uhlezi, uluthwele ezandleni. Ukhanya ebobotheka ngoba usebonile ukuthi umntanakhe ngoyini.

Amaphilisi amanengi ahlala emabhokisi ahlala egoqeliwe kakhulu ukuze engatshaywa ngumoya. Esikhathini esinengi amaphilisi andise ukuthi angatshywa ngumoya acine engasasebenzi kuhle.

Amaphilisi amanengi ,ejwayele ukufakwa emagabheni loba emabhokisini ayo .Bajayele ukuwafaka ekhabothini emqongweni lapho okungafiki khona abantwana.

Ema chemis amanengi amabhilida abo ajayele ukuba made lokhu kwenza ukuthi lamasela nxa efuna ukufinyelela ukubana antshontshe amaphilisi adonde ukukwenza lokhu

Amaphilisi afakwa emabhokisini ahlukeneyo. Kuyabe kubonisa ukuba atshiyene, njalo asebenza imisebenzi etshiyeneyo emzimbeni. Amanye afakwa emabhokisini amhlophe. Amanye afakwa emabhokisini abomvu.

emakhemisi amanengi kuhlala kuqandelela phakathi ngoba bayabe besenzela ukuthi amaphilisi loba imithi yabo ingatshaywa ngumoya nxa uhamba khona kufanele ugqoke i jesi

Amabhokisi amanengi ahlala amaphilisi ahlala evaliwe kakhulu athi ngci, ikakhulu lawo awezifo kumbe lawa aphiwa abantu abadala. Lokhu kwenza ukuthi aphangise ukusebenza emzimbeni nxa umuntu ethe wawabhalelwa ngudokotela.

Nxa umuntu ehamba ekhemisi ,kufanele ahambe lencwadi ayabe eyibhalelwe ngumongikazi loba ngudokothela lokhu kwenza ukuthi abantu bengazithengeli amaphilizi ngesikhathi sabo .Ngoba sebengawasebenzisa into ezingafanelanga.

Abezempilakahle abejwayele ukwenza imikhankaso bathanda ukwenza amabhakani esikhathini esinengi, lokhu kwenza ukuthi abantu babekwazi ukuthi kufuze beyenzeni ngasiphi isikhathi.

Abafana bagqoke izigqoko zabo ezempilakahle amabhatshi abo amhlophe nke bathwele izandla ngoba bazama ukuchasisa okufuna ukuziwe yizigulane.

Abantwana badlala ibhola ngasosonke isikhathi nxa bayabe sebethole umvuzo kumbe sebenqobile bayajabula kakhulu ngoba bethakazelela ukuba ukugijima kwabo akuphelelanga phansi.

Omama bahlezi phansi emkhankasweni wezempilakahle. Ilanga liyatshisa bambathe okokuvikela ilanga bahlezi phakathi kotshani obuluhlaza tshoko.

Umongikazi ezibhedlela uhlola izalukazi , zigqoke isigqoko ezilombala ohlangahlangeneyo zaphinda zaqhiya amaqhiye amalembu atholakala e Zambia

Abezempilakahle bayathanda ukwenza imikhankaso ngaso sonke isikhathi. Lokhu kwenza ukuthi behambise umlayezo abayabe befuna ukuwatshela abantu bazwisise ngaso isikhathi. Bayabe begqoke izigqoko zabo.

Omongikazi bagqoke amabhatshi abo amhlophe nke. Bayahamba emphakathini ngoba benza umkhankaso okutshumayela ngezempilakahle. Lokhu kwenza ukuthi abantu behlale belethemba lokuphila isikhathi eside.

Abomkhankaso abafundisa umphakathi bajayele ukufika behamba lezinto ezinengi ezinjengamagwaliba loba usiba lokuloba, lapha umile ubhudi ufundisa abantu ngento okumele bayazi.

Emikhankasweni eminengi abantu bajayele ukugqoka izikipa ezimhlophe nke eziyabe zibhalwe ngamabala amnyama tshu, lokhu kuqakathekile ngoba kuyabe kulomlayezo oyabe ubhalwe esikipeni leso.

Omongikazi bagqoke izigqoko ezimhlophe nke. Bamile bamelele ukuthi bezwe umlayezo okufuze bawenze. Eceleni kwabo ,kulemota yabo elesidindo esibomvu gebhu.

umama oyisidudla uhlezi phansi ugqoke ikhephesi yakhe emnyama tshu uhamba lomntwana wakhe oyinkazana bamile balinde umongikazi ukuthi ebuye bezobahlola ukuthi bengabe bephethwe yikuyini

Abezempilakahle abafundela ukwenza umkhankaso emphakathini, bejwayele ukuhamba bethwele amanzi ikakhulu nxa kuyikuthi ilanga liyatshisa. Bagqoke izikipa ezibomvu ezitshengisa ukuthi balomlayezo abafuna ukuwuthumela emphakathini.

Owefazana umile eceleni kowesilisa, uliqathanzipho njalo uhlanzekile. Bagezekile batshenile njalo kuyabonakala ukuthi ngabantu abadla besehlisa.

Abazithweleyo kulezi insuku abasathwali nzima ukuthi bazi ukuthi sebemithi loba cha. Bayahamba epharmacy bayethenga okuthiwa yipreg test . Eyiyo ezabatshengisa yonke into.

Imithi eminengi itholakala ezibhedlela. Omama abanengi abayabe befuna kuvala inzalo bayahamba bayehlatshwa lawo majekiseni okwenza ukuthi bengabi labantwana abanengi.

Ababili abathandanayo bayabobotheka. Bayakholisa owesifazana lowesilisa ngoba uthando lwabo alulabuqili phakathi. Owesifazana ulenwele ezimnyama tshu.

Abesifazana bagqoke izikipa zabo zomkhankaso ezinhle. Ngesilungu sizibiza sithi ziyi"dust-pink".Bathwele lezinye ezimhlophe nke kanye lamaphepha.

Umama uphethe usana lwakhe. Lulele uyalukhangela ehwaqile ebusweni. Okutshengisa ukuthi kukhona okumkhathazayo ngalowo mtanakhe amthweleyo.

Abantwana sbabili abangamawelel bahlezi phansi balenwele ezingamaqwayibana ngoba unina akazange atshone ezihlupha ukuthi abakame amakhanda abo. Balokudla ngaphambi kwabo.

Abantu besifazana kuqakathekile ukuthi bahlale encansini. Lokhu kubenza bezinanzelele ukuthi abahlalanga kubi ngoba isilisa siyazonda umuntu ongumama ohlalela phezulu.

Umongikazi ugqoke isigqoko sakhe asiphiwa nguhulumende nxa emele eyelaphe abantu akufuzanga ahambe emsebenzini egqoke izigqoko zakhe yena eleyunifomu ayiphiwayo.

Umongikazi ukhanya ebamba omunye embamba ihlombe emtshengisa ukuthi kumele aphile njani loba aziphathe njani ma efuna ukuyenza into zenhlanyelo loba ezokuzala.

Umongikazi uhlubula owesifazana ogulayo, ufuna ukumhlaba ijekiseni. Ukhipha ingalo ,inyama zisale egcekeni ukuze amhlabe kuhle engazange wathola impazamo.

Owesifazana uyabobotheka ngoba ethwele ikhabitshi eyiyo elomsebenzi omkhulu emzimbeni iyangezelela igazi njalo iyenza ukuthi umuntu ahlale elamadlabuzane.

Abantwana basesikolweni bajabulile. Baphakamisa izandla nxa bebona umbalisi wabo ethutsha. Lokhu kwenza bebobotheke ngoba bayakwazi ukuthi ikusasa lifuna amabhuku njalo lifuna abantwana behlale bekhaliphile

Abantu besifazana kuqakathekile ukuthi behlalehlale begijima batshise amafutha emzimbeni. Lokhu kwenza ukuthi behlale bengagulaguli ngaso sonke isikhathi kodwa imizimba yabo iqinile.

OMongikazi baqgoke iziqgoko ezombala oyisibhakabhaka, bafake lamalembu okuvala ubuso ngoba belungiselela ukuthi sekufuze bayehlinza umuntu.

Amaphepha amanengi atholakala egabheni lika mongikazi, lawo maphepha aphiwa abantu abayenza ezemidlalo, ngaphakathi kuyatholakala itshukela eyiyo enika umuntu amandla.

Amanzi ayimpilo. Kuqakathekile ukuthi umuntu enelise ukunatha amanzi nsuku zonke. Ukuze angabanjwa yizifo ezinjengeziyezi, , kumbe ukuphela kwegazi emzimbeni.

Abezempilakahle abasebenza ezibhedlela bajwayele ukukhuthaza abadlali bebhola labayabe bezitshovatshova imizimba ukuthi kuqakathekile ukuthi behlale besidla izithelo ezinjengama bhanana kanye lokunye.

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela loba emakhemesi iyabe ifakelwe ivini labadlali abayabe befuna ukuzozikhangela ukuthi inhliziyo zabo ziyavuma ukubana begijime isikhathi eside na emidlalweni yabo.

Imitshina eminengi yasesibhedlela ihlala ifakwe omabonakude loba ilamalayithi ukuze bakwanise ukubona ukuthi umuntu uyabe ephethwe yisiphi isifo. Izibane ezinengi zihlala zikhanya.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engumuntu ephila kahle adle kuhle njalo ananzelele izinto azifaka emzimbeni. Abantu besilisa bajwayele ukuthwala insimbi, lokhu bakwenza kube yindlela yabo yokuthi bakhiphe amafutha ayabe egcwele emzimbeni.

Imitshina eminengi esentshenziswa ezibhedlela iyabe ingeyokukhulumisana labantu loba ukuthumela umlayezo kweyinye indawo. Odokotela abasathwali nzima ngokuthi bethole imilayezo eyabe ivela kwezinye indawo.

Abezempilakahle bejweyele ukuhamba bethwele imitshina loba omakhala ekhukhwini kulezinsuku imfundo isiphucukile yonke into isiyenziwa ngemitshina yabelungu.

Abezempilakahle kulezi insuku sebefundile ngoba abasathwali nzima ngokubhala izincwadi bethumela emapositi loba ngaphi sebebenzisa ingcingo ezitholakalayo kwabezempilakahle.

Owesilisa obuke umabonakude umile ugqoke iyembe emhlophe nke, laba ngabayenza okokuqeqetsha ngezemfundo ebantwini bempilakahle ngoba bayabe befuna ukuhambisa ulwazi olunengi emazweni.

Owesifazana ukhuluma lomunye wakhe emtshengisa ukubana impilo yakhe isengcopheni kanjani. Ulwazi lwalezinsuku aludingi ukuthi umuntu ahambe mathupha esibhedlela kodwa uyatshaya ucingo

Imitshina ezibhedlela ihlala ifakwe amavili lokhu kwenza ukuthi umongikazi oseceleni nxa efuna ukuboleka engadondi ngoba iyabe ikwanisa ukuthi izihambele yodwa ingazange yafuqwa.

imitshina ezibhedlela ilungiswa ifakwe amavili lokho kuyenzelwa ukuthi nxa etshota oyabe efuna omunye umtshina engadondi ukuthi awufuqe ngoba kawusindi uyazihambela yedwa

Imithi yesintu itholakala egangeni ikakhulu emfuleni iyabe igcwele ngoba kuhlala kulamanzi indawana yonke. Kufuze ohamba ukuyadinga lawomaluba afike aqunte ngonanzelelo.

Imithi eminengi yenziwa ngabantu besintu. Iyabe ikhiwa ezihlahleni loba eceleni komfula. Yejwayeleke ukuba luhlaza tshoko njalo yejwayeleke ukuba yitshefu leyomithi.

Izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko loba amaluba aluhlaza tshoko nxa ayabe elephunga elinengi ayenza ukuthi inyoka zibuye zigijima zizokudla lawo maluba.

imithi eminengi eyesintu itholakala egangeni egangeni kulapho abantu abahamba khona lesancele besiyageca imithi yabo iyejwayele ukuba luhlaza tshoko

Imithi yesintu etholakala egangeni loba ngemva kwezihlahla yejayele ukukhiwa ngaso sonke isikhathi ikakhulu ngesikhathi sezulu yikho lapha ehluma khona ngoba iyabe ithola amanzi amanengi

Imithi eminengi yesintu itholakala egangeni ikakhulu emfuleni. Kufuze ohamba ukuyaqunta leyomithi enanzelele inyoka ngoba esikhathini esinengi inyoka ziyathanda ubuhle bemvelo loba lapho okulobuhlaza khona.

Izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko loba amaluba alombala aluhlazatshoko ajayele ukuba ngutshefu esikhathini esinengi, kuqakathekile ukuthi abantu bangadli izihlahla loba amaluba abangawaziyo.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni ikakhulu eceleni komfula. Izihlahla lezo zihlala zihlabusa njalo ziyabe ziluhlaza tshoko ngoba zithola amanzi.

Imithi yesintu isebenza izinto ezehlukeneyo eminye iyaqinisa imsipha emazinyweni ukuze nxa umuntu exubha ingophi eminye iqinisa amaqolo ikakhulu ebantwini besilisa.

Imithi eminengi yesintu itholakala egangeni kufuze ofuna lowo muthi ahambe ethwele ihloka loba isancele kumbe ikhuba ukuze enelise ikugeca kanye lokugebha lokhu ayabe ekufuna

Izihlahla ezinengi ezenza umuthi wesintu zitholakala egangeni. Kwezinye indawo ziyabe zisemfuleni lapho abadala abahamba khona besiyaqunta amaluba ayabe ebomvu gebhu loba amahlamvu eluhlaza tshoko.

Izihlahla eziluhlaza tshoko zitholakala egangeni. Izinyanga ezinengi ziyahamba lesancele zisiyagebha leyo mithi abayabe beyithatha ezihlahleni bethi sebeselapha abantu abagulayo.

Imithi eminengi yesintu yenziwa ngezihlahla eziyabe zilombala oluhlaza tshoko, zandise ukuba yitshefu lezo zihlahla abantu akufuzanga badle izihlahla abangazaziyo.

Isidaka esinengi sijwayeleke ukuphuma ngaphansi kwamatshe, lokhu kuyenziwa kungaba lezulu lesiqotho eliyilo eliyabe liquphula utshani kanye lamatshe ngaphansi.

Imithi yesintu itholakala esidakeni loba ngaphansi kwamadwala amahlavu akhona ayenziwa umuthi ayabe eluhlaza tshoko bayawathatha bawachole bewagige beqede bawachaye.

Amaluba amanengi ayabe elemibala ehlangehlangeneyo ajwayele ukunuka. Izibungu zitholakala khonapho ngoba ziyabe zicatshile ngaphansi kwawo lawo maluba.

Imithi yesintu isebenza ngezinto eyehlukeneyo. Eminye ilungiswa ngama hlamvu, eminye ilungiswa ngempande, eminye ilungiswa ngentanga. Ekucineni okusalayo yenza umsebenzi ofanayo.

Izinto ezinengi ezenziwa ngabantu besintu, zejwayele ukubamnandi ngoba ziyabe zingela zinto ezinengi eziyabe zifakiwe ezingaqedakaliyo, njalo ziyakha umzimba esikhathini esinengi

Imithi yesintu eminengi itholakala endaweni ezehlukeneyo ikakhulu ebantwini abamnyama iyathathwa igigwe , icholwe eminye iyabe iyimpepho okutshengisa ukubana kumele itshiswe.

Isihlahla sonkusi sitholakala emazweni amanengi. Inengi lezihlahla alitholakali kwezinye indawo ngoba inhlabathi iyatshiyana.

Imithi eminengi eyabe ilombala ongani ngumchamo yandise ukubaba loba ukubaduma omlonyeni ngoba iyabe ifakwe izinto eziyabe zingajiyanga kakhulu

Imithi eminengi yesintu yenziwa ngezihlahla kanye lokunye okutshiyeneyo, lokhu kwenza ukuthi nxa isiwomile laphana abanengi benelise ukufaka ezilondeni zabo ngoba isilonda sifuna umuthi wesintu hayi othengiswa emakhemisi.

Izihlahla ezinengi zitholakala egangeni. Amaluba amanye akhiwa egangeni abantu bahambe lawo ezindlini bayececisa kusuka kungasakhanyi ukuthi yizihlahla zeganga.

Izinto ezinengi eziyabe zitholakala emakhemisi loba sezifakwe emagabheni esilungu zabhalwa ziyabe zivele emithini yesintu, into ezinjenge chena lokunye nje okutholakayo egangeni.

Imithi eminengi yenziwa ngesihlahla okuthiwa yi Aloe vela kumbe uchena. Lesihlahla silapha into ezinengi ikakhulu nxa umuntu egula imikhuhlane enjangabo tshukela.

Izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko zitholakala egangeni lezo zihlahla azithelelwa zikhuliswa lizulu ngaso sonke isikhathi. Yikho okwenza abantu abanengi behlale bengaguli ngoba bayaziquntela ngesikhathi abafuna ngaso.

Kunengi okugcotshwa endebeni zomlomo. Okunye kuyabe kuthengiswa emakhemisi okunye kuthengiswa ezitolo. Okunye kuthengiswa nje loba ngaphi emgwaqweni. Abantu abanengi abathandi izinto ezithengiswa ezitaladeni ngoba ziyabe zingayenziwanga ngendlela efaneleyo.

Abantu abanengi kulezi insuku sebethanda impilo zabo ngoba bayakhangela abakunathayo ikakhulu abalamafutha emzimbeni. Sebethanda itiye eyenzwe ngecena loba I Aloe

Imithi yesintu itholakala egangeni. Iyabe ingamaluba kanye lamahlamvu ahlukehlukeneyo. Amanye angkhona ayabe ehaqaza. Amanye angkhona ayabe engela hlupho loba engalandaba lokuthi umuntu awathinte ngesikhumba sakhe.

Kuqakathekile ukuthi abantu badle izithelo ikakhulu lezo ezizimilelayo egangeni loba ezilinywayo emakhaya , ziqakathekile ukuthi sihlalehlale sinambitha , ukuze sithole igazi emzimbeni

Owesifazana uhlezi, uthandele ilembu lakhe alithola elizweni laseZambia, uchaya idelele lakhe ufuna ukulenza umfushwa.

Imithi yesintu yenziwa ngabantu abadala loba abantu abamhlophe abayabe behambe ezikolweni ukuyaqeqetsha ukubana belungise amaphilisi. Lokhu kwenza ukuthi abantu bonke behlale besesabela khatshana ukulungisa eyabo imithi.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Ejayele ukusebenzisa izinto ezihlukeneyo. Eceleni komfula loba lapho okulesidaka khona njalo kufuze izulu line kakhulu ukuze ihlume ngokuyanda kwayo.

Imithi yesintu isebenza izinto ezinengi ezitshiyeneyo eminye ilapha imvukuzane eminye ilapha amaqolo eminye umuntu uyagcotshwa elaphe ukuhlanya komuntu.

Imithi yesintwini eluhlaza tshoko, itholakala egangeni, eceleni kwesifula. Loba uyaqansa intaba, ngaphansi kwamadwala, kujayele ukuba lokhuphula, kumbe utshani obumilayo khonapho.

Izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko! Zitholakala egangeni kumele umuntu ahambe ayezidinga duze lomfula yikho lapho ezihlala ziluhlaza khona tshoko! Aziwomi ngoba kuhlala kulamanzi.

Izindlu ezinengi zemadolobheni zejwayele ukufakwa egangeni. Lokhu kwenza abahlalela khatshana bazibone zizimbi ngoba ziyabe ziphakathi kwezihlahla. Akufuzanga abantu behlangane lenyamazana loba iganga.

Imithi yesintu itholakala lapho okulesidaka khona loba okutholakala khona amanzi. Amahlamvu akhona ayabe eluhlaza tshoko yikho ukuthi ekwanise ukusebenza.

Imithi yesintu eluhlaza tshoko itholakala egangeni. Umuntu uyahamba ukuyayigebha ebeseyichaya. Esikhathini esinengi ijayele ukuhluma lapha okulomfula khona.

Imithi eminengi yesintu itholakala egangeni, iyabe ikhona eceleni komfula ezikhathini ezinengi. Ohambayo ukuyaqunta lezozihlahla loba maluba kufuze ananzelele ngoba lenyoka ziyatholakala

Izihlahla ezinengi ziyabe zilombala oluhlaza tshoko amaluba aluhlaza tshoko wona nxa enuka ayenza ukuthi inyoka zigcwale endaweni ngoba inyoka iyathanda izilimo ezilomnuko othile.

Izihlahla zesintu loba imithi yesintu itholakala eceleni kwesifula loba efusini kumele umuntu ehambe emadabukakusa isaselamazolo ukuze ayenelise ukuphuma lomuthi wesintu omuhle kakhulu

Abantu besilisa bagqoke izikipa zabo eziluhlaza tshoko bahamba besiyakhangela isihlahla loba iluba elibizwa kuthiwa lichena ichena liqakathekile ngoba lelapha izinto ezinengi

Imithi eminengi yesintu itholakala egangeni. Iyabe iluhlaza tshoko ngaso sonke isikhathi. Ikakhulu lapha okulesidaka khona. Yikho evele ihlume khona nxa kuyikuthi iyathola amanzi.

imithi yesintu iyenziwa ngezihlahla ezitshiyeneyo ezinye zangkhona zitholakala eceleni kwesifula kumbe komfula ziyabe zilamahlamvu ahlabisayo aluhlaza tshoko

Amaluba aluhlaza tshoko loba izihlahla ezitholaka egangeni zejwayele ukudliwa zinyoka loba intethe. Lokho kwenza abantu besabe ukugunda amahlamvu ngoba besesaba ukulunywa.

Imithi yesintu yenziwa ngamaluba aluhlaza tshoko. Lokhu kwenza isikhathi esinengi abantu abagulayo behlale beqinile ngoba bayabe bezathatha bevuvuzele ekudleni kwabo ikakhulu ilambazi.

Izihlahla ezinengi zitholakala egangeni, amanye amaluba atholakala entabeni kukanti amanye ayabenamathele iziduli ikakhulu nxa indawo yakhona igcwele isidaka.

Imithi yesintu yejayele ukulungiswa ngezihlahla loba amaluba aluhlaza tshoko. Esikhathini esinengi amaluba lawa atholakala lapha okulomfula khona kumbe lapho okuyabe kugcwele amadwala khona langaphansi kwakhona kuyabe kulezihlahla ezihlumayo.